Umkhuhlane lemkhuhlane etshiyeneyo kulendlela elatshwa ngayo. Kwesinye isikhathi ungahamba emtholampilo ungahlatshwa injekishini yokusilisa umkhuhlane othile okuphetheyo kumbe kwesinye isikhathi ungaphiwa amaphilisi ukuthi unathe.

Omongikazi bayasincedisa kakhulu ngendlela emangalisayo. Bayasincedisa ukusihlola amagazi ukuze bebone ukuthi silemikhuhlane ethile yini. Siyancediswa ngomongikazi ezibhedlela, balusizo olukhulu kakhulu kumphakathi.

Zikhona izigatsha ezithile ezingancedisa abantwana ezikolo ukubanika ezinye izinto ezingabancedisa ukungena esikhathini kumbe ukusebenzisa ezinye izinto ezithile ezingabavikela kweminye imikhuhlane engabahlasela.

Bakhona omongikazi abokuhlola amazinyo lakho konke okunye, izifo ezingabe ziphethe umuntu bencedisa iziguli, ukuthi belaphe izinhlungu ezihlangana lazo ezibhedlela

Kukhona njalo imikhuhlane engathelelwana okumele odokotela nxa belapha leyo mikhuhlane bevale ubuso babo bephinde njalo bevale imilomo ,bevala kanye lezandla zabo ukuze bengathinti leyomikhuhlane.

ikhona imkhuhlane engahlasela abatsha kumbe abantwana edinga ukuthi behambe emtholampilo eminye yakhona ingadinga ukuthi behlatshwe i injection ukuze baphole kuleso sifo esibaphetheyo

Abezempilakahle bayasifundisa mayelana lokuthi siziphathe kanjani ukuze sivikelele emkhuhlaneni zikhona ezinye izinto eziyimithi ezingaphinda zibe yingozi ma singazisebenzisanga ngokuqaphela okukhulu.

Ikhona eminye imithi engabulala imikhuhlane kumbe iengabulala zinanakazana ezithile. Iphinde ibe yingozi ebantwini. Okufanele ukuthi nxa sisebenzisa leyomithi, sikwazi ukuvala amakhala. Sivale izandla, ukuze keyomithi ingasithinti emzimbeni.

Laba ngodokotela abagqoke impahla zomsebenzi ezitshiyeneyo, ngabagqoka bhulu, abanye ngezimhlophe bayasisiza ekutholeni umtholampilo.

Ikhona imikhuhlane edinga ukuthi sihlale sigqoke savikela. Sigqoke izifonyo sivale imilomo yethu ukuze sivikeleke, singathelelani imikhuhlane.

Imidlalo yokugijima ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu. Iyasiqinisa, iphinde inabulule njalo lamathambo. Siyakhuthazwa ukubana sithande ukuyenza Imidlalo etshiyatshiyeneyo ukuze sikwazi ukuqinisa imizimba yethu, siyikhuphe isi.

Ikhona imikhuhlane eminengi etshiyeneyo esingayivikela ngokuthi sivale imilomo yethu sihlale sivalile imlomo ukuze sivikeleke amakhala. Imikhuhlane engabe ithelelwana ngokuphefumula, ngumoya esiwuphefumulayo singayivikela ngokuthi sihlale sivale imilomo yethu.

Omongikazi bayasifundisa ukuthi singavikeleka njani emikhuhlaneni ethile. Ikhona eminye imikhuhlane efuna sifake izifonyo ukuze singahotshi umoya walowo mkhuhlane sivikeleke.

Emagumbini abantwana ezibhedlela ikhona imifanekiso eminengi eyabibhaliwe ikhuluma mayelana labantwana ukuthi bagcinwe njani behlanzekile ikhona imifanekiso eyabifakiwe ukuthi abantwana bengakwazi ukuyibuka leyomfanekiso.

Odokotela kumbe abafundi bezempilakahle bayasifundisa ukuthi singaziphatha njani bayafundisa ngokuhlanzeka ukuthi singagcina njani imizimba yethu uvikelekile emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Umkhankaso wezempilakahle ungabakhona indawo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo lapho esingabe esifundiswa khona ngokuhlanzeka kumbe esingabe sifundiswa khona ngokuthi singahlala kanjani sibalekele imikhuhlane njani.

Abazempilakahle bayasifundisa mayelana ngokuhlanzeka. Bayahamba beyenzele abantu kumbe imigodi yokuthola amanzi ahlanzekileyo ukuze bevikeleke emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo esingayithola emanzini angcolileyo.

Ikhona imfundiso esiyithola kwabezempilakahle odokotela abahamba befundisa ngezigaba ngezigaba bephinde njalo kuhlatshwe abantwana abagulayo kumbe kuluhlelo lokuhlatshwa kwabantwana ukuvikela imikhuhlane enjengabo ndingindi leminye imikhuhlane engahlasela abantwana.

Ikhona imigodi kumbe indawo zokuthola amanzi ahlanzekileyo okuyenziwa ngabe ngabomongikazi labanye abezempilakahle ukuze kuncediseke abantu ukuthi bethole amanzi ahlanzekileyo

Ukufundiswa ngendlela yokuziphatha kahle .Ukuzesivikeleke emikhuhlaneni eminengi .Lakho manje siyafundiswa ukuthi siziphathe njani Lasezibhedlela abantu bayafundiswa ukuthi baziphathe njani ukuze sivikeleke emkhuhlaneni

Abomongikazi abahamba belapha abantu ngezendawo ezitshiyeneyo, bayasizwa bayaqinisa ubudlelwane phakathi kwezigulane, labomongikazi bayaqinisa ubudlelwane ebentwini kuyinto emangalisayo kakhulu abayiyenzayo.

Kukhona izibholane lemigodi yamanzi. Kwesinye isikhathi siyabe siyiyenzelwe ngabezempilakahle ukuze kusivikele emikhuhlaneni. Amanzi ayimpilo emangalisayo.

Ezindaweni oMongikazi bayahamba befundisa abantu mayelana ngezempilakahle kwesinye isikhathi abantu bayahamba ezibhedlela beyefunda khonangale ukuthi bangahlala njani bavikeleke emikhuhlaneni kumbe bengalapha njani imikhuhlane asebevele belayo.

Omongikazi balusizo olumangalisayo ezibhendlela ngoba bayasinakakela njalo bayasihlola. Siyathola ukuhlolwa kwegazi ngendlela ezitshiyetshiyeneyo

Emtholampilo kumbe endaweni zokufundisa ukuthi abantu behlale behlanzekile kukhona kuyabe kukhona abantwana labadala wonke umuntu uyabe eludinga usizo.

Igaja lezempilakahle lilusizo kakhulu ebantwini. Luyasiza abantu ngamanzi endaweni ezitshiyeneyo, ukufakela abantu izibhorane kumbe impompi zokuthi bethole amanzi ahlanzekileyo ukwehlisa izinga lemikhuhlane.

nxa singezwa kuhle siyahamba esibhedlela kukhona njalo abantwana abahlatshwa ama injection yokuvikela emkhuhlaneni ethile imkhuhlane enjengabo ndingindi eyiyo ehlasela abantwana bebancane ama injection ukuze bevikeleke emkhuhlaneni le

Zikhona ezinye izinto ezisetshenziswa esibhedlela imitshina yokuthatha ama temperature imitshina yokuthatha ubude bomuntu lobubanzi bomuntu ebantwaneni lasebadaleni kukhona.

Abezempilakahle bayasikhuthaza ukuba sinathe amanzi amanengi amanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini ezilungileyo bayahamba besiza befakela abantu izimpompi ukuze bethole amanzi alungileyo.

Ikhona imikhuhlane, ukugula, engaba yikugula ingqondo, abazempilakahle bayafundisa mayelana ngayenaleyimkhuhlane njalo bayalapha abagula yonaleyi mkhuhlane. Akhona amaphilisi esiwathola ezibhedlela awokulapha umkhuhlane wengqondo.

Ugaja lwezempilakahle, luyafundisa, kumbe luyakhangela kakhulu ngendlela yoku...yomkhuhlane wokugula ingqondo, umhlaba wonke. Lukhona ugaja oluhamba lukhangele ngomkhuhlane lo, wokugula ingqondo. Ugaja lolu kuthiwa yiUNICEF.

Abantu balokugula imkhuhlane etshiyeneyo, ukhona njalo imkhuhlane oyisifo sengqondo lapho umuntu oyabe egula khona engakwanisi ukuzicabangela into ezithile. Kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusesemasinyane.

Siyafundiswa mayelana lemkhuhlane etshiyeney kwesinye isikhathi emakilinika amancane singafundiswa futhi mayelana lomkhuhlane wengqondo kumbe omongikazi bengahamba bebhoda futhi befundisa abantu ngalowo mkhuhlane.

Umkhankaso welizwe lonke ohambisela khona omayelana ngomkhuhlane wengqondo esihamba siwutshelwa ngabezempilakahle kumbe siwelatshwa ngabezempilakahle.

Umkhuhlane wezengqondo, Umkhuhlane wokugulwa kwengqondo, awukhethelekile ukuthi kungaba ngumuntu onganani, iloba abantwana abancane bengawugula umkhuhlane wengqondo.

Umkhuhlane wengqondo ungumkhuhlane obuhlungu kakhulu ebantwini ngamunye ngamunye. Yingakho nxa umuntu esegulingqondo kumele simsize kakhulu simhambise emtholampilo ukuze athole amaphilizi azothoba lezo zinhlungu.

Ikhona imikhuhlane eminengi engahlasela abantu ngendlela ezitshiyeneyo. Ukhona umkhuhlane ohlasela ingqondo, umkhuhlane owokuthi umuntu engazwa kuhle.

Kulomkhankaso emayelana lokuhlanzeka esigabeni kulomkhankaso weviki okumele abantu babuthane behambe bedobha izibi bekiline indawo isale ihlanzekile kutshaya umoya omnandi.

Ngezindawo ngezindawo esihlala khona kuyabe kukhona izibhedlela, amakilinika Kanye lendawo lapho esiyabe sifundiselwa khona ngezempilakahle. Emakilinika lakho ikhona imibheda yokulala abagulayo.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki zikhona indawo lapho abantu abafundisa khona ngemikhuhlane ethile lokuthi bengazivikela njani emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Ezibhedlela kumbe lapha indawo ekhethwe ukuthi abantu bahlanganele khona behlangane labomongikazi kulusizo kakhulu kwesinye isikhathi abanye abantu abadala bayabe bengasakwanisi ukuya finyelela ezibhedlela kodwa omongikazi bengasondela eduze labantu kuyabalula ukubana wonke umuntu ethole usizo ngesikhathi esifaneleyo

Ezibhedlela lemtholampilo zikhona izinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa khona ikhona imibheda yokulala ma sigula, ikhona imibheda yokulala ma sihlolwa izinto ezithile

Imfundo yezempilakahle iyisimanga ezimpilweni zethu ngoba wonke imuntu uyathola usizo kumfundo yezempilakahle. Ngakho kubalulekile ukuba omongokazi bahambe bevakatshela abantu ngezindawo ngezindawo, babafundisa ngokuziphatha ukuze sihlale sihlanzekile ngaso sonke izikhathi.

Ukufundela ubudokotela kumbe ukukhetha enye yabakhokheli bezempilakahle kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto emangalisayo kuyinto eyisimanga ebantwini. Odokotela bayahlonipheka ngezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo.

Zikhona izifundo ezitshelwa ngabatsha iloba ngumuntu wonke nje mayelana ngezempilakahle ezibhedlela kwesinye isikhathi singafundiswa ngomongikazi kwesinye isikhathi singafundiswa ngabantwana asebekufundile ukuthi singazigcina kanjani sihlanzekile ukuze singatholi imikhuhlane.

Siyafundiswa ngendlela yokuhlanzeka. Ngendlela yokuthi siziphathe njani sihlanzekile, kungabe kusezikolo, kungabe kusezindlini, kumbe ezibhedlela. Ikhona imikhankaso esifundisayo ukuthi singazigcina njani sihlanzekile.

Zikhona izifundo zempilakahle indawo ngezindawo ezitshiyeneyo. Abantu bayathola izifundo zokuthi bangaziphatha njani, kumbe lokuthi imithi leyi inathwa njani. Ukuthi babekwazi ukuthi ngalesisikhathi umuthi lowu unathwa isikalo esingaka. Lamaphilisi lawa anathwa inani elingaka ngesikhathi lesi. Siyafundiswa ngezempilakahle

Ukufunda ngezempilakahle kuyinto ebalulekileyo kakhulu ngoba kwesinye isikhathi uyabakwazi ukuthi amaphilisi lawa kumele ngiwanathe njani, imithi leyi kumele ngiyisebenzise njani. Kuyinto ebalulekileyo kakhulu empilweni zethu ngamunye ngamunye.

Ezikolweni kumbe ezibhedlela ikhona imfundo mayelana lezempilakahle. kukhona ukuhlola okwenzakalayo ukubona ukuthi umuntu uyagula kumbe kaguli ngendlela ezithile.

Ukufundela ukuba ngumongikazi kuyindlela enhle kakhulu ngoba uyabe usazi ukuba uzasiza abantu ukuba ngumongikazi kuqakathekile ngoba uyabe ulusizo empilweni zabantu abanengi abatshiyeneyo tshiyeneyo.

Abezempilakahle bayafundisa kumbe bayaxwayiswa ngendlela yokuthi singaziphatha njani sivikelekile emkhuhlaneni. Bayahamba beyenza umkhankaso befundisa abantu ngendawongendawo ezitshiyeneyo ukuthi singavikeleka njani emkhuhlaneni ethile.

Ikhona njalo eminye imikhuhlane yokuqubuka umzimba esingasizwa yikugeza loba imithi yesintu kumbe sihambe esibhedlela. Uyabe ukhona umkhankaso kumbe kukhona futhi okubhalwe khona siyaziswa ngomkhuhlane owileyo okhona.

Imfundiso ngokuhlala sihlanzekile. Kukhona okunengi abantu abatsha abangakufundiswa. Imisebenzi yezandla bengafundiswa ukukwazi ukufaka amasola bephinde njalo befundiswe ukulima izithelo ezithile.

Abezempilakahle bayasifundisa njalo ngokuthi singaziphatha njani. Bayasixwayisa ukuthi singabikelela njani emikhuhlaneni etshiyeneyo. Omongikazi balusizo olukhulu kakhulu empilweni zethu ngoba bayanakekela impilo zethu ngasosonke isikhathi.

Abezempilakahle bayathuthukisa kakhulu ugatsha lwezempilakahle ngendlela eyisimanga kakhulu impilakahle ezindaweni ezitshiyeneyo bayayithuthukisa kakhulu.

Umkhuhlane wendingindi ngumkhuhlane okumele sihlale siwuqaphele ngaso sonke isikhathi ebantwaneni kumele sikwazi ukuthi sihambise abantwana emtholampilo beyethola imithi yokuthi bevikeleke kumkhuhlane wendingindi ngoba ungu mkhuhlane omubi kakhulu ebantwaneni.

Izibhedlela ezavulwayo ngezindawo ngezindawo, zilusizo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba lapho singezwa kuhle syahamba siyethola usizo ezibhedlela kubomongikazi. Kungakho kuqakathekile ukubana indawo lezindawo ibe lezibhedlela ukuze sigcinakale siphephile ngaso sonke iskhathi.

Ezibhedlela kulapho emtholampilo kuyatholakala izigulani, ezinye ziyabe zilala khona ngokuthi zigula ziphathekile Ngakho esibhedlela siyathola futhi kumbe izihlalo, kumbe imbheda okuwenziwe ngezihlahla leziyana ezisincedayo kumithi lani lani.

Zikhona izingatsha ezithile kungabe kusezikolo, kungabe kusendaweni ezitshiyeneyo, izingatsha ezikhangelane mayelana lendaba yezempilakahle kumbe lezindlu lapho okugcinwa khona imithi.

Zikhona izindlu zama science eziyimthola mpilo ezimpilweni zethu. Lapho esingakwazi ukuhamba khona siyethola usizo, nxa siphathekile singakwazi ukuthi sikhululeke khona.

Ezibhedlela siyathola imfundiso emnengi etshiyeneyo. Siyalatshwa, siphinde sifundiswe futhi langendlela yokuthi zingaziphatha njani ukuze sivikeleke emikhuhlaneni ethile.

Ezibhedlela ikhona imibheda eyokulala abagulayo bencediswa ngomongikazi. Sibonge ke omongikazi lezibhedlela ngoba kulusizo olukhulu ezimpelwni zethu

Zikhona izimota ezithwala iziguli, ama amabulensi. Lezi mota ziyaphuthumisa abantu ukubana bafike ngesikhathi esibhedlela. Zilusizo olukhulu kakhulu empilweni zabantu.

Ezibhedlela akhona amaphilisi ayimhlobo atshiyatshiyeneyo amanengi kakhulu alapha abantu abagulayo ngoba abantu bagula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ukuze bethole usizo kumele behambe emtholampilo yikho lapho okutholakala amaphilisi amanengi.

Lukhona ugatsha lwezempilakahle , okuhamba luncedisa abantu ngokubanika ukudla lakho konke okunye okudingakalayo esigabeni kulusizo kakhulu , bakhona njalo abanatha amaphilisi okuyabe benathe bedlile so lolugataha lulusizo olumangalisayo empilweni zabantu

Emtholampilo zikhona indlela zokusincedisa ukuthi nxa ufuna ukuyendaweni eso uqonde ngaphi nxa ufuna ukuya endaweni yiphi uqonde ngaphi. Kuyasisiza kakhulu ukuze singachithi isikhathi esinengi sidinga ukuthola ukuthi siyengaphi nxa sisemtholampilo.

Izibhedlela lendawo zokuthi abantu bathole khona usizo ziqakathekile ukuze abantu bonke bayelatshwe besile kuqinise ubudlelwano phakathi kwesiguli lomongikazi.

Lapho esithola khona usizo nxa sigula. Siyaluthola ezibhedlela ezinkulu siphinde siluthole lasemaclinic amancane. Wo siphinde siluthole lasezindaweni lapho okuyabe kubekwe khona ukuthi abantu bengahlanganela khona bethole usizo ngezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo.

Emthola mpilo akhona amaluba angaba lusizo empilweni zethu izibhedlela zakhiwe ngendlela emangalisayo ukuthi singathola imithi yesintu phakathi ezibhedlela

Ezibhedlela bakhona njalo abafundisi abangahamba ukuya lalela mayelana lezempilakahle kumbe endaweni zokuhlangana lapho okunga fundiswa khona mayelana lezempilakahle, wonke umuntu uyabe evumekekile ukuya kuzwa ukuthi engaziphatha njani ephephile.

Emtholampilo siyathola abantu abanengi abatshiyeneyo abazodinga usizo oluthile ngokuya ngokuthi wena uzwa njani, kuphinde kutholakale futhi abagqoke ezimhlophe omongikazi kutholakale njalo labodokotela.

Ezibhedlela kulapho esithola khona usizoAbantu abanengi bazabe besezibhedlela kumbe emtholampilo besiyadinga izimpilo ukwenzela ukuthi behlale bevikelekile kumbe bezwe ngemkhankaso ethile ukuthi kulemikhuhlane evikelekeayo ezibhedlela.

Emtholampilo ikhona imitshina njalo eyokuhlola ukuthi igazi lethu lingakanani lokuthi imizimba yethu itshisa okungakanani ukuze odokotela basinakekele ngendlela eqondene lezifo zethu.

Kukhona ezibhedlela imkhuhlane ethile ehlutshwa ehlowa ngodokotela, abangayihlola ngokuthatha igazi lethu, ukuze bebone ukuthi silayo yini imikhuhlane kumbe alila mikhuhlane. Singakwenza konke lokhu sincediswa ngodokotela ezibhedlela.

Zikhona izinhlungu abantu abangahlangana lazo. Kungabakhona kumbe ukuhlutshwa yintamo. Kumbe eminye imikhuhlane nje ethile engafikela umuntu. Usizo singaluthola emtholampilo. Yibo abangabakwazi ukunakekela, izinhlungu zomuntu wonke.

Ikhona imikhuhlane eminye eyisimanga engalatshwa ngudokotela. Ukhona umuntu ongazalwa elesifo esinye ezitshiyeneyo kumbe elobugoga obukhona emzimbeni.

Ikhona imitshina ezibhedlela eyokukhangela lapho okungabe kubuhlungu nxa usizwa inhlungu zaphakathi okungadinga lapho okulobuhlungu khona, ukuze odokotela bakwazi ukubona ukuthi inkinga ingaphi bakusize.

Kukhona ukudla esingakudla okungasenza ukuthi sivikeleke imizimba yethu kukhona njalo ukudla esingayekela ukukudla ukuze sivikeleke emkhuhlaneni ethile okunjengo kukhutshulwa kwegazi.

Sibona njalo imithi yezifo ezinengi ezitshiyeneyo odokotela bakhona ukusisiza kwesinye isikhathi ungabe uphethwe liqolo bayakwanisa ukusincedisa ukusinakekela bephinde njalo besinike amaphilisi angathoba lezi zinhlungu

Siyathola imikhuhlane emnengi etshiyetshiyeneyo ebantwini. Odokotela abangasinceda ngayo, abangasincedisa ngayo kwesinye isikhathi kungaba yikwehla komzimba kwesinye isikhathi kungaba lomzimba ongahlikihlekanga kumbe ukuzwa izihlungu ezinengi ezitshiyetshiyeneyo emzimbeni.

Zikhona njalo izinto eziyimitshina kumbe ezingumuthi esiwuthola emtholampilo. Ezingasincedida nxa silemikhuhlane ethile sikhona isipreyi sabantu abale Asima, silusizo kakhulu ezimpilweni zabo.

Emtholampilo uyathola imithi enakekela konke. Bangabe bekhona njalo, abangabe bebulawa ngamehlo. Ikhona njalo futhi imithi yamehlo emtholampilo. Uyaluthola usizo kubomongikazi.

Esibhedlela singathola imithi yokusincedisa, nxa singabe sigula . Kwesinye isikhathi ungabe uqubukile umzimba. Kwesinye isikhathi ungabe kusole into ethize, kumbe yisigqoko, kumbe utshiswe lilanga. Esibhedlela siyaluthola usizo kuzo zonke izifo ezisiphetheyo. Kumbe kumithi yesintu.

Omongikazi baqakathekile ezimpilweni zethu. Kukhona okunye esiyabe singakuzwisisi ngezifo ezithile esiyabe silazo kodwa bona bakhona ukubana basisize basichasisile ukuze sikwazi ukuzwisisa lokho esiyabe singakwazi ukukuqonda thina sodwa.

Kukhona njalo izinto ezisetshenziswa esibhedlela ezisetshenziswa ukubana zisihlole ukuthi igazi lethu lingakanani. Zikhona njalo ezisetshenziswa ukuthi zisihlole ukuthi ingqondo zethu zicabanga okungakanani.

Izindlu zekufundela amaScience siyathola imithi etshiyeneyo zezinye izinto ezincedisa labo abalungisa amaphilisi lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Zikhona izindlu zokufundela amaScience ezikolo kumbe ezibhedlela lapho okugcinwa khona konke izinto ezihloliweyo kungaba ligazi kungabe ngokunye okutshiyatshiyeneyo ukubana kugcinwe kuhlale kuphephile endlini yokugcina lezo zinto.

Ikhona indawo egcina lokho okusetshenziswa esibhedlela, egcina imitshina ezibhedlela o ezikolo ikhona indawo egcina lapha izinto ezifundela khona abafundi.

Kukhona izindlu zokufundela amaScience ezikolo. Zilusizo kakhulu ebantwaneni. Ziyagcina imithi etshiyetshiyeneyo, iphephile.

Ezikolweni zikhona izindlu zamaSciences. Ezokufundela. Kulapho okugcinwa khona izinto zamaSciences. . Kungaba yimithi kungaba yizinto ezitshiyetshiyeneyo, ezokuthi abanye abantwana besikolo, kumbe abatsha, bangancediseka ngazo.

Zikhona izindawo, kumbe ikhona indawo lapho okuhlala khona abantwana abagulayo bekhangelwe ngodokotela, izindlu zokugulela umuze bethole usizo, bekwazi lokufakwa imtshina ukuze bencediseke ekuphefumuleni.

Endlini yokufundela kumbe endlini lapha okugcinwa khona imithi ikhona imithi engatholakala njalo kumele kubekhona ukuthi nxa bengaqeda ukubamba leyomithi bekwazi ukugeza izandla ngamanzi alesepa amanzi ahlambukileyo ukuze sikhiphe idonti ingasaleli ezandleni.

Ezikolo kumbe emalebhu abafundi bayafundiswa mayelana ngendlela yokubeletha kumbe mayelana ngendlela.

Ezibhedlela siyalatshwa ngendlela ezitshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantwana sibahambise ezibhedlela ukuze bethole usizo kwesinye isikhathi kungaba kulomkhuhlane othile okumele bevikelekele kiwo, kunengi njalo okwenziwa abantwana ukuze bekhule bevikelekile emkhuhlaneni etshiyeneyo kwesinye isikhathi kungabe yikuthathwa ukuthi bakhule okungakanani kwesinye isikhathi kube yikukalwa kobude babo.

Omama abazithelweyo kumbe abantwana abancane abazelweyo omama bayafundiswa ukuthi begcine njani labantwana ukuze bagcineke behlanzekile ukuze bevileke emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo bayafundiswa ngokuthi bengaziphatha njani behlanzekile.

Kuyinjabulo kakhulu ukuthi umuntu nxa ezithwele akhululeke, abelethe encediswe ngomongikazi ezibhedlela ngoba umntwana uyisibusiso kakhulu njalo kumele sibanakekele laba bantwana.

Ukubeletha kumbe ukukhulelwa umntwana ophilileyo kuqakathekile. Ukuze sibelethe abantwana abalempilo erayithi, kumele sixhumane lesibhedlela. Kumele sibesihamba esibhedlela sihlolwa ukuze sibelethe abantwana abaphilileyo.

Ugatsha lokubelethisa abazithweleyo kumbe ugatsha lwaba zithweleyo esibhedlela kanye labantwana abancane lulo mkhakaso waso oludinga ukuthi umongameli belunakekele.

Zikhona izinto esibhedlela ezingakwazi ukumemezela nxa sokulomkhuhlane okhona, okungasetshenziswa ngodokotela kumbe ngomongikazi ukuthi bakusebenzise ukuthi kumemezele ukuze bonke abantu bezwe ngodaba osolukhona.

Zikhona izinto ezibhedlela esingazithola ezingabalusizo. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elimele unyawo kumbe eqamukile inyawo kukhona okugqokwayo okunjenyawo okungumtshina ongakugqoka ukuze unyawo lwakho lunwabuluke uphangise ukuphola izinhlungu ohlangana lazo.

Zikhona izinto ezisetshenziswa esibhedlela ngomongikazi eziselaphayo. Kukhona akhona ama injection okuthi sihlatshwe masingezwa kuhle.

Ikhona imitshina engumabona kude, esetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela. Ukuze bekwazi ukuhlola izifo ezingaphakathi emzimbeni yethu. Ezingasoze zikwazi ukukhanya ngaphandle. Ezidinga ukuhlolwa yimitshina , engasihlola ngaphakathi.

Ikhona imitshina eminengi kanye lezinto zokusebenzisa ukuhlola iziguli ezibhedlela. Okunye kungabe kungokokuhlola igazi okunye kungokokuhlola izinhliziyo lemitshina nje etshiyetshiyeneyo.

Ikhona imitshina etshiyetshiyeneyo ezibhedlela eminye ingabe ngobomabonakude eminye njalo ingabe iyimitshina eyokuhlola amagazi emzimbeni eminye njalo iphinde ibe yimitshina yokukhangela ukuthi umuntu lowu engabe ephethwe yisifo bani.

Ikhona imitshina njalo esiyithola esibhedlela kumbe esiyiphiwa esibhedlela eyokusincedisa ukuthi sihambe kulabo abalimeleyo abangakwazi ukuzihambela. Iyabanika amandla, ibaqinise, ibe yisisekelo sabo ukuze bekwanise ukuhamba.

Zikhona izinto ezinengi ezisetshenziswa ngabantu abagulayo okungaba njenge situlo sokuhlala izigoga esilamaviri esokuhambisa izigoga abangakwanisi ukuzihambela iwheelchair

Ezibhedlela zikhona izinto ezinengi imitshina yokusiphathisa ukuthi singavikeleka njani emkhuhlaneni sincediswa ngo mongikazi kungabe kuyimitshina yoku checker.

Ezibhedlela kuyatholakala imitshina tshina etshiyeneyo eyokuhlola izinto ezithile emzimbeni. Kukhona njalo okokuhlola amazinyo, kukhona njalo okokuhlola igazi lakho konke okunengi okutshiyeneyo emzimbeni.

Zikhona izinto ezinengi ezisetshenziswa esibhedlela, kukhona okunye okokuthi imitshina eminye eyokukuzwa izinhliziyo zethu ukuthi zitshaya kangakanani. Kukhona njalo imitshina yokuthi kubonakale ukuthi igazi lethu lingakanani. Kulezinto ezinengi ezisetshenziswa esibhedlela okumele sizigcine kahle.

Ezibhedlela siyathola imitshina yokuzwa ukuthi inhliziyo yethu zitshaya kangakanani lezigelo nxa kungabe kukhona abadingakala ukusikwa ngemkhuhlane ethile kuphinde futhi kube khona ezinye izinto ezisetshenziswayo ezitshiyetshiyeneyo sezisetshenziswa ngomongikazi.

Ikhona imitshina eminengi etholakala ezibhedlela encedisa abantu kukhona njalo lembheda abantu abangakwazi ukulala kiyo lapho nxa udokotela bebahlola ukuthi babone ukuthi baphethwe yizifo bani.

Ezibhedlela siyathola imitshina eminengi etshiyetshiyeneyo eyokuhlola izifo ngokutshiyana kwazo okulusizo ezimpilweni zethu. Asivakatsheleni ezibhedlela ukuze Sithole impilo ehlanzekileyo

Zikhona izinto ezisetshenziswa esibhedlela engabe yikukhipha amazinyo kumbe i injection kanye lezigelo nxa engabe ekhona ofuna ukuqhaqhwa athungwe katsha zisetshenziswa ngomongikazi labo dokotela

Kukhona imitshina esetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela. Ukusincedisa ukuphefumula, ukusingezela umoya emzimbeni wethu, Kumbe eminye imitshina, yokusetshenziswa, ukuba sihlolwe ukuthi sitshisa okungakanani. Kumbe ukusiyengezela igazi emzimbeni.

Ikhona imitshina esetshenziswa esibhedlela, imitshina ehlukahlukeneyo. Kwesinye isikhathi kungabe kuyimitshina wokutshekhi gazi. Kwesinye iskhathi kungabe kungumtshina wokuthi usinike umoya ukuze sikwazi ukuphefumula kahle, sokusiya ngokuthi umuntu udinga luphi usizo.

Emtholampilo ikhona imitshina etshiyetshiyeneyo eyokwenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo kumbe ezikolo indlu yesayensi ilazo izinto imitshinatshina eminengi yokufunda mayelana ngezempilakahle.

zikhona izinto ezitholakala emtholampilo ezisiza abantu ngendlela ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi umuntu engabe engakwanisi ukuhamba egogekile kukhona okuyimtshina azabasiza ukuhamba kukhona njalo kwesinye isikhathi ukuthi nxa umutnu kukhona okumele kukhangelwe engezwa kuhle esibhedlela imitshina ehlukahlukeneyo

Zikhona izinto ezinjengama bhanditshi esingazithola emtholampilo nxa singabe silimele izandla kumbe inyawo zethu kungela balance okudinga ukuthi kuncediseke ukuze kuqine.

Zikhona izinto ezitshiyetshiyeneyo ezinengi ezisetshenziswa ngomongikazi ukusisiza. Okunye kungaba yimtshina yokuthatha ama"temperature",okunye kungaba yimtshina yokukhipha amazinyo.

Kukhona njalo okunye okusisizayo nxa ungabe uqamukile okusincedisa ukuthi sihambe kuhle okuyabe kusiqinisa inyawo zethu kulabo abayabe belimele inyawo kumbe beqamuke inyawo ukubaqiniseni inyawo zabo ukuthi bakwanise ukuhamba.

Ezibhedlela ikhona imitshina ekhangelane lokwamazinyo ikhona imitshina ekhangelane lokulungisa amazinyo abuhlungu omongikazi bayasincedisa ngakho konke khonokho ezibhedlela.

Ikhona imitshina esetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela abangayisebenzisa bexhumanisa kanye labomakhala enkukhwini babo ukuhlola imizimba yabantu ukuze babone izinkinga ezikhona emzimbeni yabantu.

ikhona imitshina ethile imitshina yokuthi nxa singasa phefumuli kahle isincedise ukuphefumula kumbe imitshina yokuthi sengezele igazi nxaselililutshwana emzipheni esingayithola emthilampilosincediswa ngo mongikazi

esibhedlela siyathola into ezinengi zikhona njalo izihlalo esizithola esibhedlela ezinye zingabe ziyenzwe ngezihlahla izihlahla esizinakekelayo njalo kunengi okwenzakalayo okuvela ezihlahleni siyahola izihlalo esihlahleni lakho konke okunengi okutshiyeneyo

Ikhona imitshina ethile efuqwayo ezibhedlela encedisa omongikazi ukuthi bengakwanisa ukufaka khona imithi bathwale nxa behamba behlola izigulani .

Ikhona njalo eminye imitshina esiza labo abafuna ukuqinisa imizimba yabo abayiphakamisayo ukuze imizimba yabo iqine kukhona kuyatholakala emidlalweni eminengi etshiyeneyo.

Ikhona imitshina etholakala emtholampilo eyokuhlola izinto ezitshiyatshiyeneyo kwesinye iskhathi kungaba lokokubhalela okunjengama lephuthophu okomabonakude okokuncedisa umongikazi.

Ikhona imtshina esiyithola ezbhedlela emnengi etshiyetshiyeneyo eminye ingabe ingeyokuhlola ngaphakathi. Lapho okungasoze kubonakale ngamehlo. Kodwa ikhona imitshina yokukhangela ingaphakathi yomuntu ukuthi ingabe injani. Kumbe umuntu oqamukileyo imtshina ikhona eyokuhlola ngaphakathi.

Unganatha amaphilisi athile. Amaphilisi apholisa ikhanda Ayasiza, ayapholisa inhlungu ezitshiyetshiyeneyo, emzimbeni, womuntu munye ngamunye. Siyakhuthaza ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle, ahambe esibhedlela, ukuze athole usizo

Kukhona njalo imithi engaba ngamafutha esingayithola esibhedlela imithi engaqeda amaqhubu emzimbeni lakho konke okunye okungahlanzekile emzimbeni yethu kumbe izilonda.

Ikhona imithi esingayithola emtholampilo ,engayelapha izifo ezikhona emzimbeni yethu .Engayelapha izifo ezinjengo kutshisa kwenhliziyo isilungulela .Ukuze kuphole isilungulela kumele sivakatshele emtholampilo sithole leyi mithi .

Akhona amaphilisi esiwathola emtholampilo kumbe kumafamasi. Amaphilisi okwehlisa izinhlungu esihlangana nazo emzimbeni. Ungabe uphethwe likhanda, akhona amaphilisi okwehlisa izinhlungu.

Imithi eminengi siyithola emtholampilo. Imithi yesikhiwa eminengi elusizo kakhulu ezimpilweni zethu. Eminye odokotela bengasibhalela ukuthi siyoyidinga efamasi sikwazi ukuyinatha leyomithi ukuze sithole ukuphumula.

Ikhona imithi eminengi etshiyeneyo esiyithola esibhedlela. Eminye ingabe ingeyokusincedisa ukuthi sikwazi ukuphefumula kahle. Okunye njalo, kungaba ngamaphilisi esingawanatha. Angaba lusizo, ezimpilweni zethu.

Ikhona imithi esingayithola emtholampilo, lapho nxa singabe siphethwe ngamazinyo, kumbe imithi yokukhwehlela kanye leminye eyokugcoba esifubeni, nxa isifuba singabe sibuhlungu lowo muthi uyathoba lezo zinhlungu.

Ikhona imithi yesikhiwa esiyithola emthola mpilo ,eyokwehlisa istress. Okunye kungaba ngamaphilisi okunye yimithi enathwayo, okusizayo ezinhlungwini.

Akhona amaphilisi esiwaphiwayo emtholampilo ayelapha izifo ezikhona emzimbeni wethu aphinde njalo aqinise futhi imizimba yethu kungakho kuqakathekile ukubani zivatshele emtholampilo ukuze sithole usizo.

Akhona amaphilizi esiwathola ezibhedlela amanye engaba engamaphilizi awokwengeza igazi amanye njalo engaba engamaphilizi atshiyenetshiyeneyo angaselapha izinhlungu. Omongikazi bayasincedisa ukusipha lawomaphilizi aqondane lenhlungu esiyabe sihlangana lazo.

Akhona amaphilisi esiwathola emtholampilo asivikela kuzifob ezithile. Kwesinye isikhathi kungaba ngamaphilisi abantwana okubavikela kumkhuhlane wendingindi leminye imkhuhlane etshiyeneyo.

Ukhona njalo umuthi otholakala ezibhedlela kumbe emapharmacy owabantwana. Owelapha ufuba lwabantwana ukwehlisa izinga lokukhwehlela ,lokwehlisa izinhlungu abahlangana lazo.

Ikhona imithi esiyithola ezibhedlela eyokugcoba ezilondeni kumbe imithi yamehlo. Yonke imithi mayelana lezifo zethu siyayithola emtholampilo sincediswa ngabo mongikazi.

Ezibhedlela siyathola imithi yamaphaphu imithi eyalapha iphepha nxa sikhwehlela. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa bengezwa kuhle sihambe esibhedlela kuyaqinisa ubudlelwano phakathi kabantu labomongikazi ukuthi abantu baxhumane lesibhedlela.

Amaphilisi ayimithi esiyithola ezibhedlela, imithi eyenziwe ngobunono besikhiwa. Ayasisiza kakhulu emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo kungakho kuqakathekile ukuthi ma singaphathekanga kahle sihambe emtholampilo siyethola usizo.

Emtholampilo, minengi imithi esingayithola. Ikhona njalo imithi yamehlo eyokuthontisela emehlweni nxa amehlo engabe ebuhlungu ukuze ekwazi ukuhlikihleka sikwazi ukubona.

Ikhona imithi yamehlo etshiyeneyo eyesikhiwa esingahamba emtholampilo, siyethontiselwa emehlweni nxa amehlo ebuhlungu ukuze sithole usizo.

Zikhona izinto ezitholakala emtholampilo, ezitholakala esibhedlela, izinto lezi kwesinye isikhathi ziyabe zisincedisa empilweni zethu. Kwesinye isikhathi ziyabe zikwengezela igazi kumbe zikunikeza umoya.

Siyathola imithi etshiyeneyo esibhedlela. Kwesinye isikhathi kungabe kuyimithi yezinyamazana kumbe eyethu eyokwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yethu. Singayithola emafamasi kumbe emtholampilo sincediswa ngomongikazi.

Ikhona imithi etholakala emtholampilo eyokunatha eyokwehlisa ufuba kumbe leyokwehlisa ukukhwehlela iyahamba iyelapha lezibindi lamaphaphu ukuze sithole ukusinda.

Kwesinye isikhathi omongikazi bayasinika imithi yokugcoba, imithi ezasisiza nxa sigula kumbe silezilonda. Ikhona imkhuhlane esingayigcoba ukuze sithole usizo masinyane.

Kukhona imithi yesikhiwa kanye lamapills esikuthola ethola mpilo lesikuthola ephamacy okusisizayo lapho nxa sigula ukuze kuyehle izinhlungu emzimbeni

Imithi yesikhiwa eminengi siyithola emtholampilo enjengaba yimithi yokunatha . Abantwana nxa bekwehlela. Imith njalo yabadala labo nxa bekwehlela iloba amaphilisi . Imithi yesikhiwa eminengi siyayithola esibhedlela.

Ikhona njalo imithi yesikhiwa esingayithola esibhedlela kubomongikazi, eyinye singayinatha eyinye kube ngama injection eyokuncedisa kulabo abalenzalo ekhatshana ukuze bekwazi ukuhlela izimuli zabo

Kulemithi yesikhiwa esiyithoka emtholampilo. Etshiyeneyo. Okunye kungaba gamaphilisi, Okunye kungaba yimithi egcotshwayo, nxa ulezilonda. . Loba imithi ebathwayo. lmithi eminengi etshiyathiyeneyo, esiyithola emtholampilo.

Ikhona imithi esiyithola ezibhedlela elusizo emaphiphini ethu, ukuvula amaphapho kumbe elusizo kuzibindi zethu, kumele sibone umongikazi ukuze siyithole leyimithi.

Akhona amaphilisi okuthoba izinhlungu akhona njalo amaphilisi okwehlisa izinga lokutshaya kwenhliziyo ukuze sihlale siphilile

Ikhona imithi yesikhiwa esingayithola ezibhedlela. Engabalusizo ezifubeni zethu. Engabalusizo lapho nxa silomkhuhlane wophepha kumbe sikhwehlela engaselapha ivule izinhlungu ezikhona esifubeni.

Ikhona imithi yesikhiwa enjengamaphilisi esingayinatha eminye ngeyokuthi siphumuze inqgondo eminye njalo singayinatha nxa kuyikuthi siyagula siphathekile emzimbeni ukuthi ipholise izinhlungu amaphilisi alusizo kakhulu ezimpilweni zethu.

Kukhona Imithi yesikhiwa esiyathola ezibhedlela loba emakilinika kanye lemakhemisi elusizo ngakho kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle agijimele esibhedlela ukuyahlola.

Imithi yesikhiwa esiyithola emtholampilo eyokuvikela uphepha eyokuvikela umkhuhlane wokukhwehlela syayithola ezibhedlela ezinkulu enathwayo.

Zikhona izikhali ezithile kumbe imithi ethile esiyithola emtholampilo kumbe amajekiseni okwelapha lapho esingezwa kuhle khona kumbe ispray ukuthi sipraye lapha okubuhlungu khona ukuze sithole usizo kuyehlise ubuhlungu obukhona emzimbeni.

Ikhona imithi yesikhiwa esiyithola emtholampilo eyinye ingabe iyimithi yempuphu eyinye njalo ngeyabe iyimithi engamanzi yonke esibapha ethoba izinhlungu eziyabe zikhona emzimbeni

Emtholampilo siyathola amaphilisi kumbe e"pharmacy" esingawanatha apholise izinhlungu esiyabe silazo emzimbeni, amanye ngaba ngawesifo senhliziyo, amanye njalo angabe engawokwehlisa.

Kukhona umuthi wesisu onathwa yilabo abaphethwe yisisu .Otholakala emtholampilo nxa uhlutshwa yisisu. Omongikazi bayakunika umuthi ofaneleyo kumbe ingabe uphethwe ngumkhuhlane bani omongikazi bayakhona ukusincedisa ngemithi.

Ikhona imithi esiyithola emtholampilo kumbe ngamaphilisi kumbe yimithi yokugcoba izilonda ukuthi siphole izinhlungu esihlangana lazo emzimbeni.

Amaphilisi esiwaphiwa ezibhedlela kubalulekile ukuthi siwanathe ngemithetho yangkhona esiyabe siyiphiwe ezibhedlela ukuze sikwazi ukuthola ukusila. Amaphilisi angumuthi wesikhiwa esihamba ukuyawuthola kubodokotela ezibhedlela.

Sowathola imithi etshiyeneyo ezibhedlela. Ikhona njalo imithi yabantwana ebancedisayo ukuthi bengakwazi ukuhamba kuhle ukuyolahla ingcekeza kumbe bengakwazi bazihambele kuhle, iyabakhulula izisu ezibopheneyo.

Akhona amafutha ayimithi esingawathola emtholampilo. Amafutha angawomanga okugcoba kumbe izilonda kumbe engaba ngawokugcoba ukuthi isikhumba somuntu sithambe singaqini.

Kukhona imithi yesikhiwa elusizo ezimpilweni zabantu, iphinde futhi eminye ibe lusizo ezimpilweni zezinyamazana. Leyo mithi singayinatha isincedise kakhulu emzimbeni yethu ukuthoba izinhlungu esiyabe sihlangana lazo.

Ikhona imithi esisizayo nxa sigula elusizo ezimpilweni zethu amaphilisi esingawathenga e pharmacy kumbe zihambe siyewathola emtholampilo alusizo ezimpilweni zethu

Ikhona imithi eminye ingabe ingeyokurabha isihlabo kumbe lapho okubuhlungu khona kuphinde njalo eminye ingabe ingeyokunatha ukuthoba izinhlungu ezingaphakathi emzimbeni.

Ikhona imithi yesikhiwa esiyithola emtholampilo. Enjengeyokufaka ezilondeni, nxa silimele. Ukuze sikwazi ukuthi siphole masinyane. Ikhona imithi yesikhiwa.

Ikhona imithi yokugcoba esingayigcoba njengamafutha elusizo emizimbeni yethu elusizo kusikhumba senyama zethu ezivela emuthini esiwuthola kumuthi esikhiwa esibhedlela kumbe ema pharmacy.

Akhona amaphilisi angaba ngumuthi esingawanatha njengomuthi wokuthi wehlise izinhlungu zesihlabo, kukhona njalo futhi leminye imithi engayelapha isihlabo esingayithola emtholampilo sincediswe ngomongikazi ezibhedlela

Amaphilisi siwathola ezibhedlela ayasisiza kakhulu nxa sigula abadala labancane. Kuyimithi eqakathekileyo kakhulu ukubana aluba abantu begula bevakatshele ezibhedlela ukuze bethole usizo.

Bakhona abasifundisa mayelana lomkhuhlane wengqondo kumbe mayelana lempilakahle yethu abatholakala esibhedlela kwesinye isikhathi bayahamba bebhoda befundisa abantu ngemikhuhlane.

Bakhona abafundisa mayelana lemikhuhlane etshiye tshiyeneyo bakhona njalo abafundisa mayelana lemikhuhlane wengqondo ukuthi abalemikhuhlane yengqondo bengathola njani usizo

Lukhona uhlelo oluphathelane labantwana, umhlaba wonke. Olokukhangela ukuhlanzeka komntwana. Kanye lempilo yomntwana. Kanye lakho konke okudingakalayo emntwaneni. Lolugaja lulusizo kakhulu, ezimpilweni zabantwana.

Odokotela kanye labomongikazi bayisibusiso esimangalisiyo. Bayakwazi ukwemukela abantwana nxa sebefikile kumbe ukubelethisa abantwana bephinde bebanakekele njalo bebavikele emkhuhlaneni ngokubapha ama injekitsheni afaneleyo.

Kwesinye isikhathi nxa umuntu egula uyahamba kubomongikazi esibhedlela afike ehlatshwe injekishini ukuze athole ukisila. Kwesinye isikhathi njalo ungaphiwa amaphilisi.

Emtholampilo abantwana abanengi bayathola usizo, bakhona abanye abayabe bengakwanisi ukuhlala bodwa. Zikhona ke izitulo, izihlalo ezibancedisayo ukuthi bengahlala njani bekwazi ukuzihlalela.

Bakhona abafundi abakhuluma bebonisa, bakhona njalo odokotela abasifundisayo kumbe, kuvunyelwe njalo futhi ukuthi abazali bekwazi ukuhlabela.

Zikhona izinto kumbe imbhalo eyabe ifanekisiweyo ezindaweni ezitshiyeneyo kumbe kungabe kusezibhedlala kumbe kungabe kungaphi ,okuchaza isimo esiyabe senzakala ngaleso sikhathi.

Ikhona imdlalo engadlalwa ngabafundi kumbe engadlalwa ngabantwana abancane. Imdlalo enjengabo bhora imdlalo etshiye tshiyeneyo nje encedisa abantwana ukuthi beqine emzimbeni.

Kukhona imilayezo ehamba ifakwa ezindaweni nxa besitshela ngokuthi singavikeleka njani kwesinye isikhathi kungabe kubuya umikhankaso ekhankasela abantwana ukuthi kulemkhuhlane ethile ukuze bathole ama injection kumbe imithi yokuthi bavikeleke kuleyo mikhuhlane.

Zikhona izingatsha ezimayelana labantwana. Ingatsha ezikhangelane lokukhula kwabantwana izingatsha ezincedisa abantwana endaweni ezithile ukuthi zivikeleke kumkhuhlane kumbe ezincedisa abantwana lasezikolo ezikhangelane lokuthi abantwana bakhula benjani.

Umthwalo womsebenzi owenziwa ngodokotela ukwamukela ingane ezibelethwayo ukuze bezikhangele imikhuhlane ethile bephinde bezivikele njalo bezinike lomjovo owufaneleyo ukubana zivikelele zihlanzeke.

Ikhona imithi yokwelapha abantwana abangezwa kuhle. Kumbe abantwana abagula umzimba wonke, kungabe kumbe ulimele, kumbe utshile. Emtholampilo bayaluthola usizo olumangalisayo.

Kulabantu abasebenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo bakhona njalo abantwana besikolo sibabona ngokugqoka ama unifomu kuphinde futhi kubekhona njalo abomthetho labo abagqoka impahla zabo zomthetho

Ukuzalwa komntwana kuyindlela eyisimanga kakhulu. Kuyindlela ejabulisa abazali bomntwana kanye labomongikazi labo ababelethise lowo mama womntwana. Umntwana uyisipho esikhulu kakhulu ezimpilweni zethu.

Omongikazi balusizo kakhulu olumangalisayo ezibhedlela, bayanakekela abantwana abancane abagulayo abasezibhedlela babanike imithi efaneleyo ukuze balulame.

Ikhona imitshina yokuncedisa abantwana indlela yokuphefumula. Ikhona njalo eminye engasiza abantwana ngendlela ezitshiyeneyo kumbe amajekiseni konke lokhu siyakuthola emtholampilo sincediswa ngodokotela.

Bakhona odokotela abahlola amaznyo, kukhona lemitshina esetshenziswa ukukhanyisa lapho nxs umuntu ekhitshwa izinyo kumbe ehlolwa engezwa kuhle. Odokotela balusizo olukhulu kakhulu.

Kulemisebenzi etshiyeneyo eminengi eyenziwa ngabantu. Kukhona udokotela labomongikazi. Kukhona okunengi abakwenzayo ukuze belaphe izimpilo zethu sisile.

Ezibhedlela siyathola ukufundiswa mayelana lezempila kahle odokotela bayasichazela ukuthi singahlala njani sivikelekile emikhuhlaneni ethile

Umsebenzi wabudokotela kumbe owobunesi ungumsebenzi oqakathekileyo kakhulu ngoba kuyasiza impilo zabantu ezinengi siyabonga kubodokotela labomongikazi abaselaphayo uma singezwa kuhle.

ODokotela labo Mongikazi balusizo kakhulu ezimpilweni zethu. Emtholampilo lasezindaweni abahamba bebhoda besiphathisa ngazo besifundisa lokuselapha izifo eziyabe zisiphethe emzimbeni.

Ikhona imisebenzi yabo mongikazi enjengoku hlola ukutshisa komuntu komzimba kanye lokuhlola ukuthi ugula okungakanani.

Imisebenzi yabomongikazi itshiyatshiyene. Bakhona odokotela abakhangela amazinyo. Bakhona odokotela abakhangela indlebe. Odokotela banengi abayenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo abaselaphayo nxa singezwa kuhle. Balusizo kakhulu empilweni zethu

Imisebenzi eyenziwa ngabantu etshiyetshiyeneyo. Kwesinye isikhathi kungabe kuyikuhlola ukuthi into ethile isitshenziswa njani, kuyini okungavikela abantu kumikhuhlane enje lenje, njalo odokotela bayasisiz' ukuthi singenze njani.

Ikhona njalo imitshina etshiyeneyo ezibhedlela engasetshenziswa lapho abantu bevale amakhala. Ikhona eminye imithi engathi nxa iphekwa iphinde futhi ibe yingozi ebantwini edingakala ukuthi abantu beqaphele nxa bebamba yona ukuthi bengavala izandla zabo lemilomo yabo ukuze bengaphambaniseki.

Akhona ama njekisheni kumbe imijovo esiyithola esibhedlela siyiphiwa ngodokotela, yibo abalelungelo lokuhlaba abantu. Abazabe bekwazi ukuthi lowumuntu mele ehlatshwe ngenano lento engaka.

Ikhona imitshina yokuhlola imizimba yonke ukuhlola okungaphakathi okungeke kubonwe lilihlo. Ikhona imitshina esibhedlela ehlolayo konke lokhu ukuthi babone ukuthi ingaphakathi yakho injani nxa ungabe uphathekile

Emapharmacy zikhona njalo izihlahla ezingahlanyelwa ezingaba lusizo kuzigulane. Akhona amaluba angahlanyelwa emasangweni kumbe angahlanyelwa phakathi esibhedlela angasiza abagulayo.

Ikhona imithi kumbe amabhanditshi esikuthola esibhedlela. Imithi yokufaka kumbe ezilondeni kumbe eyokunathwa, leminye njalo egcotshwayo ukuthi sivikeleke kumbe siphole kuzinhlungu esiyabe sihlangana lazo.

Emapharmacy siyathola imithi eminengi etshiyeneyo eyokusincedisa lokuthi singayinatha sivikeleke emikhuhlaneni ethile. Sibonge epharmacy lakubomongikazi abaselaphayo.

Epharmacy siyathola imithi eminengi etshiyetshiyeneyo. Eminye kungaba yimithi yokunatha. Eminye kungaba yimithi yokufaka ezilondeni. Eminye kungaba yimithi njalo. yokugcoba. Ukuthi kupholise kapho okuyabe kulokhu kubuhlungu khona. Ipharmacy njalo ilusizo ezimpilweni zomuntu munye ngamunye.

Imithi eminengi eyesikhiwa esiyibhalelwa ngomongikazi ezibhedlela siyayithola ephamarcy. Amaphilisi leminye imithi eyabe simele siyithathele ukuze sivikeleke emikhuhlaneni ethile, siyahamba siyeyithola ephamarcy.

Akhona amaFamasi ezindaweni ezitshiyeneyo, amanye ayakhwe ngendlela enhle eyisimanga, zikhona izihlahla kanye lamaluba acecise eFamasi. Njalo amaFamasi alamabizo lamabizo ngezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo.

Manengi ama pharmacy endaweni ezitshiyatshiyeneyo ukuze wonke umuntu afinyelele lalapho I pharmacy eseduze kwakhe sithole usizo olufaneleyo. Ama pharmacy amanengi ahamba eqamjwa ngamagama ngezindawo lezindawo

Ema "pharmacy " siyathola usizo kulapho okugcinwa khona imithi kungabe ngama philisi kungaba mithi etshiyetshiyeneyo eyelapha abantu siyayithola ema "pharmacy " kwesinye isikhathi odokotela bangasibhalela siyeyidinga ema" pharmacy " kulapho okugcinwa khona imithi .

Amapharmacy lapho okugcinwa khona imithi esiyabe siyibhalelwe emtholampilo ayaba khona nje indawo ngezindawo ezinengi ezitshiyeneyo. Kumele ebekhona indawo ezinengi ukuze abantu bethole usizo duze.

Manengi ama pharmacy endaweni ezitshiyetshiyeneyo alamabizo atshiyeneyo amanye ama pharmacy siwathola duze lalapha esihlala khona amanye njalo ephinde ebe khatshana wonke ama pharmacy lawa agcina imithi elusizo empilweni zabantu.

I pharmacy yindlu yokugcinela imithi eqakathekileyo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba lapho nxa sisiyathola usizo epharmacy siyathola khona amaphilizi siphinde sithole khona njalo leminye imithi etshiyetshiyeneyo

Amafamasi alusizo kakhulu emphilweni zethu. Ngoba kulapho esithola khona imithi lamapilisi. Okunengi siyahamba siyethenga efamasi. Amafamasi aqakhathekile endaweni ezitshiyeneyo.

I pharmacy kulapho esithola khona usizo isikhathi esinengi singahamba ezibhedlela siyabhalelwa imithi ethile okumele siyeyithenga e pharmacy. Amaphilisi leminye imithi okuyabe kufanele siyithole siyayithenga e pharmacy.

Emafamasi siyathola imithi etshiyetshiyeneyo amaphilisi leminye imithi njalo enathwayo nxa singezwa kuhle ukuze sithobe izinhlungu ezikhona emzimbeni.

Emafamasi siyathola imithi eminingi. Okunye kungaba yimithi yokuhlola ukuthi sesikhulelwe, eminye njalo kungaba ngeyezandla ezibuhlungu, eyinye njalo kungaba ngeyokukhwehlela. Siyathola khona imithi etshiyetshiyeneyo.

Akhona ama pharmacy amanengi endaweni ezitshiyetshiyeneyo esingathola khona usizo amanye ama pharmacy njalo angancedisa ngezinye ingatsha ezithile ukuze wonke umuntu akwazi ukuthola umuthi ngesikhathi esifaneleyo.

Ama"pharmacy" agcwele indawo yonke kulapho esithola khona amaphilisi kanye lemithi yokuthi siyelaphe lezo zinhlungu esiyabe silazo. Sibonge kubomongikazi labasisiza ukusinika imithi ema"pharmarcy ".

Efamasi siyathola imithi etshiyeneyo esinye isikhathi silakho ukuhamba emtholampilo ufike sibhalelwe imithi ongayithola efamasi imithi leyi ngezasipholisisa inhlungu esiyabe silazi emzimbeni yethu

Amafamasi alusizo olumangalisayo ezimpilweni zabantu ngezindawo ngezindawo ezitshiyeneyo ngoba kulapho esithola khona usizo kulapho esithola khona imithi kanye lamaphilisi okungayenza ukuthi impilo zethu zihlale zihlanzekile.

Imithi eminengi esiyithola emtholampilo, kwesinye isikhathi siyayibhalelwa ukubana siyeyidinga emafamasi. EFamasi kulapho okugcinwa khona imithi evela esibhedlela.

Leyi yindawo yefamasi lapho esihamba ukuyathola khona imithi etshiye tshiyeneyo ifamasi iqakathekile kakhulu ngoba kulapho esithola khona imithi eyenza ukuthi sithobe izinhlungu esiyabe isilazo emzimbeni.

Imikhankaso eminengi eyezempilakahle siyayithola ezindaweni ezitshiyeneyo. llakho ukumenyezelwa ezigabeni ukuthi abantu bonke batholusizo ukubana sihlale sivikelekile emikhuhlaneni ngasosonke isikhathi

Umkhankaso wezempilakahle uqakathekile njalo ubalulekile ukuthi omongikazi bazi ngemkhankazo yezempilakahle . Kufundiswa abantu ngokuthi bephile njani ukuze bevikeleke emikhuhlaneni ethile.

Ikhona imikhankaso yezempilakahle. Owokufundisa abantu ngokuthi baziphathe njani. Kwesinye isikhathi, imikhankaso le, bengahamba benika abantu izipho. Kwesinye usikhathi baphiwe amanet, okuvalela imiyane, ukuthi zingabalumi.

Imkhankaso yezempilakahle kwesinye isikhathi iyakhankaswa ngabantu abatsha. Yibo abahamba bekhankasa betshela abantu ngokuthi baziphathe kanjani ukuze bevikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Umkhankaso wezempilakahle, abahamba bebhoda bekhankasa. Balakho njalo ukuhamba beyelapha abagulayo. Abadinga ukuhlatshwa ama jekishini. Labadingeka ukuhlolwa imkhuhlane ethile.

Izindawo lezindawo kukhona ugaja olumemeza ngeze mpilakahle ezikolo kukhona njalo ukunakekelwa kwaba ntwana kukhona njalo ukuthi abantwana befundiswe ukuthi beziphathe njani bevikeleke emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Umikhankaso yezempilakahle iyahamba ifundisa abantu ngezindawongezindawo ukuthi singaphila njani sihlanzekile. Sifundiswa ngomongikazi kanye labonesi lamadokotela.

Imkhankaso yezempilakahle isikhathi esinengi iyenziwa nxa kukhona okuthile umkhuhlane okumele ulatshwe ngezindawo ngezindawo kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi behamba bekhankasa ngoba abanye abantu bayabe bekhatshana lesibhedlela ukuze bebone ukuthi kulomkhuhlane othile ovikelwayo

ezibhedlela ezinengi ziyabe zilabantu abayenza umkhankaso wezempilakahle kuqakathekile ukuthi abantu ngezindawo ngezindawo beyenzelwe umkhankaso wezempilakahle ukuze bebekwazi ukuthi khathesi kwenzakalani khathesi kwenzakalani

Umkhankaso wezempilakahle ukhona indawo yonke noma esontweni abantu bayakhankasa ngokuthi baziphathe njani ukuze bahlale behlanzekile ezindaweni zabo kwesinye isikhathi kungabuya omongikazi besifundisa kwesinye isikhathi wona amalunga ebandla engasifundisa ngokuthi siziphathe njani ukuze sivikeleke emkhuhlaneni ethile.

Imifanekiso yezemphilakahle, ehamba isibakhona indawo ngezindawo ezutshiyeneyo, ilusizo ngoba iyasiqaphelisa ukubana sivikeleke imikhuhlane etshiyetshiyeneyo

Imikhankaso wezempilakahle uyabafundisa abanengi abatsha ezigabeni ngoba bahamba betshela abantu ukuthi beziphathe njani ukuze bazivikele emikhuhlaneni ekhona abatsha kanye labadala bayasizakala kule imikhankaso eyenziwayo.

Umkhankaso wezempilakahle ikhona indawo yonke lezinye indawo kungabe kuyimikhankaso emayelana labantwana kwezinye indawo kungabe kuyimfundiso efundiswa abadala. Phinde njalo futhi labantwana ezikolweni bayafundiswa mayelana lokuthi baziphathe njani ukuze bavikeleke emkhuhlaneni.

Kuqakathekile ukwenza imikhankaso yezempilakahle ukuze bonke abantu bathole ulwazi bafundiswe ngokuthi bazigcine bangahlala njani bevikelekile emkhuhlaneni bengafile

Umkhankaso wezempilakahle kwesinye isikhathi ungaphathwa ngama "youth" kumbe kwesinye isikhathi ungafundisa ama"youth" mayelana lendlela yokuziphatha kakhulu lokuhlanzeka lokuthi singazicgina kanjani sihlanzekile.

Umkhankaso wezempilakahle ovela ezindaweni ezitshiyeneyo, zikhona izingatsha ezihamba zisenza umkhankaso wezempilakahle ukuthi kubelula ukuze wonkumuntu ongakwazi ukufinyelela esibhedlela ayethola usizo ngesikhathi esifaneleyo.

Kuyinjabulo kuyintokozo emangalisayo ukwamukela ilunga elitsha emulini umtwana ozalwayo. Esbhedlela bayasphathisa kakhulu ukuthi singagcina njani ingane zethu zphephile. Kuyisibusiso njalo ukuthi umuntu abelethe ngendlela elula encediswa ngabomongikazi esbhedlela.

Nxa singahamba esibhedlela sigula kwesinye isikhathi kulakho ukuthi sifike sihlatshwe amanjekisheni ngomongikazi. Injekisheni ilusizo olukhulu ezimpilweni zethu. Iyaphangisa ukuthi ithobe izinhlungu esiyabe sihlangana lazo emzimbeni so kwesinye isikhathi singathola amaphilisi kwesinye isikhathi singahlatshwa amanjekisheni.

Ikhona imfundiso efundiswayo ukuthi abantu bengenza ucansi oluphephileyo ukuze kubekhona ingane ezenzakalayo ngemva kocansi lolo oluphephileyo kubekhona izingane ezizazalwa eziyabe zivikelekile emikhuhlaneni.

Zikhona izinto ezisincedisayo ezibhedlela ukuze ubekwazi ukuthi ulomkhuhlane yini kumbe awulamkhuhlane kwesinye isikhathi kungaba kungasikho kwemkhuhlane kongokuthi kusize kuthi sibekwazi ukuthi sesikhulelwe kumbe hayi.

Siyafundisa ngocansi oluphephileyo ezibhedlela, oluyenzwa ngabatshadileyo lapho bekhangelele ukuthola ingane ezayengezelela ilunga lomndeni.

Abadala bayafundiswa kumbe omama bayafundiswa ngezindawo ngezindawo mayelana lokuhlela izimuli bephinde befundiswe njalo lokuthi bengagcina njani izingane zabo kumbe izisu zabo ziphephile zivikelekile emkhuhlaneni

Umuntu wesifazana okhulelweyo kumele ahlale evakatshela esibhedlela ukuze athole usizo lokuthi bavikeleke yena lengane yakhe isase siswini aze ayebeletha bevikelekile ngakho kuqakathekile ukuthi abantu abazithweleyo behlale behamba esibhedlela

Endaweni lapha eyokwenza izimuli, abantu bangayenza izimuli lemhlobo yabantu abatshiyeneyo kungakhathelekile ukuthi lowu umuntu unjani kodwa ma beyenze ucansi oluvikelekileyo kuzaphuma lengane ezihlanzekileyo ezivikelekileyo emkhuhlaneni.

Ikhona imidlalo yokuziqinisa engaphinda njalo isilimaze ,sesingathola usizo oluvela esbhedlela kubomongikazi kumbe kulaba abafundela ukuba ngomongikazi.

Ikhona imithi yokulapha nxa ungabe ulimele kumbe ubusenza imidlalo kumbe lokunye okutshiyetshiyeneyo nje. Ikhona imithi yokurabha lapho oyabe usizwa khona ubuhlungu ukuthi ubuhlungu behle. Akhona njalo lamafutha okugcoba lapho olimele khona kumbe amabhanditshi okubhanditsha lapho olimele khona.

Zikhona izinto esizisebenzisa kumdlalo yokuqinisa imzimba kumbe kumdlalo yokunabulula imzimba esizithola ezibhedlela kumbe esizithola endaweni zokunabulula imzimba yethu.

Sezikhona njalo izimota ezitholakala esibhedlela ezihamba zithwala abantu abantu abayabe sebegula ama Ambulensi. Alusizo kakhulu ebantwini ngoba ayasiza kakhulu ukuze abantu bekwazi ukuthola usizo masinyane ngesikhathi esifaneleyo.

Ikhona imidlalo esiyidlayo eqinisa umzimba njalo elusizo ezimpilweni zethu eselaphayo njengomkhuhlane wofuba nxa usizwa ufuba ungagijima uyezwa kusehla ngakho asiqineni emdlalweni ukuze selapheke lasemzimbeni

Kukhona njalo esingakusebenzisa nxa siyenza imidlalo. Kukhona njalo futhi okungaselapha lakho okuthi nxa sigijima. singanatha amanzi ayimpilo njalo amanzi ahlanzekileyo .

Imidlalo yokuqinisa imizimba ikhona futhi njalo eminye elimazayo ikhona futhi njalo lemithi yayo kumbe lama bhanditshi okubhanditsha lapho olimele khona ngesikhathi ysenza imidlalo etshiya tshiyeneyo

Ikhona imitshina ethile elengcazelo zesibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo, kwesinye isikhathi kungaba yimtshina wokusebenzisa ukuhambisa imithi yezigulani kumbe ukuhambisa imilayezo ebantwini.

Ikhona imidlalo yokuziqinisa eyenziwa ngabatsha. Kwesinye isikhathi kungaba ngokokunabulula amaqolo kumbe kungabe ngeyinye imidlalo yokugijima kumbe imidlalo eminengi etshiyeneyo engenziwa ukuthi abatsha behlale beqinisa imizimba yabo.

Imidlalo eminengi eyokunabulula imizimba iqakathekile ukubana siyenze ngoba iyasivikela emkhuhlaneni ethile iyathoba lezinhlungu eziyabe zikhona emzimbeni so kuqakathekile ukubana sizinabulule imizimba yethu ukuze ihlale iqinile njalo ivikelekile emkhuhlaneni.

Kukhona imidlalo yokuqinisa imizimba esiqinisayo emzimbeni eyenza imizimba yethu iqine ingakhathali siphinde futhi sibelamandla okwenelisa okwenza ezinto ezithile ngemidlalo okumele siyidlale.

Esibhedlela ikhona imitshina eyokulalela izinhliziyo zethu ukuthi zitshaya kangakanani njalo leyokuzwa ukuthi sitshisa okungakanani, ukuze sikwazi ukuthola lolo sizo okumele luye lapho esingezwa kuhle khona.

kukhona imitshina eminengi ezibhedlela enjenga bomabona kude lakho konke okunye okokukhangela kumbe okokubhala amabizo abantu ezibhedlela ukuze abantu bonke bathole usizo ngokufananayo.

Kukhona imitshina engcedisa omongikazi labodokotela ezibhedlela ikhona njalo ikhona njalo imitshina yokukhangela ukuthi omama abazithweleyo sebekhulelwe isikhathi esingakanani lokuthi umntwana ngoyini esasesiswini

Zikhona ezithile ezisetshenziswa esibhedlela okungaba yizikhali zokuchecker amaBp, izikhali zokuchecker temperature. Konke kulusizo kakhulu empilweni zethu esikuthola ezibhedlela.

Kukhona imitshina yokuhlola abantwana etholampilo nxa bengezwa kuhle kwesinye iskhathi bengabe belamalonda phakathi ikhona imitshina yokukhanyisa ukuthi bebone ukuthi amalonda lawa asengakanani

Zikhona izihlahla ezinjengabomsuzwane ezisivikela kumkhuhlane yokukhwehlela, imikhuhlane yofuba kumbe ukuthi silunywe ziminyane. Isihlahla somsuzwane siyasivikela entweni ezinjalo ngakho kumele sizinakekele sisidinge ngasosonke isikhathi ukuze sihlale sivikelekile emkhuhlaneni wokukhwehlela.

Zingengi izihlahla lezihlahlakazana eziyimithi yesintu esizithola egangeni. Kwesinye isikhathi singasebenzisa amaluba kwesinye isikhathi sisebenzise abantwana baleso sihlahla. Ezinye ziyazibankulu ezinye njalo zibe zincane kodwa ziyaselepha zonke ziyimithi.

Ikhona imithi yesintu eminye ingaba ngamaluba etholakala egangeni elapha izifo ezinengi ezihlukeneyo okunye kungaba ngamaluba alembala eluhlaza iphinde ibe lama luba ayi yellow .

Zikhona izihlahla ezinye ezilameva ezinye ezilamazayo kodwa zinjalo kwesinye isikhathi ziyabe zingumuthi futhi oselaphayo emzimbeni yethu laloba umuthi wangkhona uyabe udingwa nzima.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ezimpilweni zabantu .Eminengi yankhona ivela ezihlahleni Kwesinye isikhathi singasebenzisa amaluba Kwesinye isikhathi sisebenzise amahlamvu kumbe amaxolo

Ikhona imithi yesintu eminengi etshiyatshiyeneyo okunye kungaba yizihlahla ezikhula zinabele phansi zibe lamaluba ezingumuthi ezimpilweni zethu kungakho singagcina kahle zonke izihlahla ziphephile ngoba zilusizo empilweni zethu.

Izihlahla eziyimvelo ziqakathekile kakhulu ezimpilweni zethu ngoba ziyimithi yokuselapha izifo esihlangana lazo. Ezinye zingaba lamaluba ayimbala ehlukehlukeneyo. Singalatshwa ngamaluba kwesinye isikhathi sisebanzise amahlamvu

Kukhona umuthi wesintu esiwuthola ezihlahleni ezinye izihlahla kungaba ngamajaphani ezinye njalo kube yizihlahla ezinkulu sesingasebenzisa amaxolo aso siphinde kizo lezo zihlahla singathola ukudla izithelo.

Siyathola imithi yesintu ezihlahleni izihlahla ezitshiyetshiyeneyo zilusizo ezimpilweni zethu zingumuthi wesintu umuthi wokuthi uthobe izihlungu esiyabe sihlangana lazo asinakekeleni izihlahla eziyimvelo yethu.

Zikhona ezinye izihlahla ezingaba ngumuthi wesintu. Sikhona isihlahla esingaba njengomhlafutho lowana omkhulu ozala abantwana abalusizo kakhulu ebantwaneni kanye lasezifubeni lezinye izihlahla zeganga ezingumuthi wesintu oncedisayo kakhulu abantu abangezwa kahle

Izihlahla eminengi ziyimithi etshiyeneyo. Amaluba amanengi atholakala emakhaya kumbe izihlahla ezikhona egangeni zilusizo ezimpilweni zethu kungakho kumele sizinakekele lezo zihlahla ukuze sithole usizo klzo

Zikhona izihlahla ezinengi eziyimvelo ezelaphayo. Ezinye zilamaluba, zilamahlamvu aluhlaza. Kwesinye iskhathi singasebenzisa amaluba, kwesinye isikhathi singasebenzisa amahlamvu kumbe amaxolo okuyimithi yesintu esiyisebenzisayo.

Ikhona imithi yesintu etholakala egangeni, eyizihlahla elungiswayo icine isiyimithi ethengiswa emapharmacy singumuthi wokulapha imikhuhlane ethile emizimbeni yethu.

Kukhona okuyimithi yesintu okungafundiswa abantu ukuthi babekwazi ukukulima. Kwesinye isikhathi singathola ukudla okungaphinda kube ngumuthi emzimbeni yethu.

Imithi yesintu eminengi siyithola ivela ezihlahleni ezitshiyatshiyeneyo. Izihlahla eziyimvelo kithi esisizayo ukubana sihlale sivikelekile. Itholakala egangeni isikhathi esinengi.

Ikhona imithi yesintu esingayinatha, kumbe esingayidla. Siyidlela ukuthi ingqondo zikhaliphe. Eyokukhaliphisa ingqondo. Kumbe eyokwenza ukuthi ingqondo zethu zingakhathali. Sikwanise ukuthi sifunde, kumbe sibale isikhathi eside , ngoba sesidle lowomuthi.

Iminengi imithi yesintu etshiyetshiyeneyo. Eminye singasebenzisa amahlamvu siwanathe ukuze ebelusizo ukuze apholise izinhlungu esiyabe silazo. Kwesinye isikhathi singatshisa lawomahlamvu.

Kukhona izihlahla ezinengi ezitshiyetshiyeneyo eziyimithi yesintu. Ezingumuthi osincedisayo lapho nxa singezwa kuhle khona. Zikhona njalo ezinye izihlahla eziyelapha ikhanda, nxa ulomkhuhlane wekhanda ungasebenzisa amahlamvu azo

Zikhona izihlahla eziyimvelo. Izihlahla lezi zilusizo kakhulu ezimpilweni zethu. Kumele sizinakekele zingumuthi zikhona njalo ezilokuthi siyanatha amahlamvu nxa singabe siphethwe yimukhuhlane ethile ukuze kuyehlise izifo ezisiphetheyo emzimbeni.

Imithi yesintu ethalakala esihlahleni ibalulekile kakhulu ezimpilweni zethu kwesinye isikhathi singasebenzisa amahlamvu esihlahla esithile kwesinye isikhathi sisebenzise impande zesihlahla ,isihlahla sonke nje esingumuthi silisizo ezimpilweni zethu.

Zikhona izihlahla ezingumuthi. Ezinye zingaba yizihlahla ezinkulu. Kungasetshenziswa amaxolo aso. Kumbe amahlamvu aso. Nxa silezilonda emzimbeni. Ziyasebenza ukwelapha lezo zilonda eziyabe zikhona emzimbeni.

Ikhona imithi yesintu ukuthi kwesinye isikhathi imithi leyana ingagcinwa kumele iqalise iwome, icholwe kwesinye isikhathi siyinathe isiyimpuphu kungakhethelekile ukuthi wona umuthi wakhona usebenza njani kodwa uyabulisizo ezimpilweni zethu.

Minengi imithi yesiNtu esincedisa. Inhlaba ingumuthi wesiNtu osebenza kakhulu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kumbe nxa ungabe utshile inhlaba iyasisiza khonapha so ngomunye umuthi wesiNtu oqakathekileyo.

Imithi yesintu eminengi singayithola kubo Dokotela besintu isilungisiwe. Okunye ungakuthola sokuyimpuphu, okunye njalo singakuthola kungamaxolo kumbe kungamahlamvu sokusiya ngokuthi kumele sikusebenzise njani . Imithi leyi ivela ezihlahleni.

Ikhona imuthi yesintu etholakala egangeni. Engasetshenzwa ngabantu, ukuze ize ibe ngumuthi osisizayo ezimpilweni zethu. Okunye kungaba ngumuthi. Kuphinde njalo kube yikudla okudliwayo.

Kukhona imithi esingayithola kubodokotela besintu isilungisiwe, eminye ingabe isigayiwe kodwa yonke imithi yesintu leyi iyabe ivela ezihlahleni, sokusiya ngokuthi wena uphethwe yisifo bani umuthi lowu ungakusiza.

Akhona amaluba amanengi avela ezihlahleni ezemvelo ayimithi yesintu, okulapha imikhuhlane ngokutshiyetshiyeneyo emzimbeni. Kumele sihlale sinakekela izimvelo zethu ngoba ziluncedo ezimpilweni zethu.

Ikhona imithi yesintu evela ezihlahleni ezithile. Yizihlahla ezingaba njengabonhlaba ezingumuthi ongasivikela kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo thina kanye lezifuyo.

Imithi yethu yesintu eminengi siyithola kanzima yingakho kuqakathekile ukuthi silondoloze imvelo ngedlela efaneleyo ngoba iyasisiza izikhathi ezinengi nxa singezwa kuhle.

Imithi yesintu......siyayithola endaweni ezitshiyeneyo Eminye njalo ingadinga ukuthi ibesendaweni lapha okulamanzi amanengi. Eminye njalo, ingawadingi amanzi amanengi. Yonke ngokufananayo, iyasisiza.

Zikhona izihlahla amabanana lezinye ezitshiyetshiyeneyo eziyenza izithelo ezidliwayo ziphinde njalo futhi zibe ngumuthi wesintu othize kithi oselapha ngendlela ezitshiyeneyo ezinye kuyasebenza amahlamvu

Ikhona imithi yesintu esebenzayo eqakathekileyo kakhulu. Kwesinye isikhathi ingalungiswa ibe isithengiswa emafamasi okunjengabo Alovera bavela emhlabeni, labolemoni abayenzwa ngomhluzi welemoni.

Imithi yesintu esiyithola ezihlahleni ezinjengenhlaba. Inhlaba ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu. Kwesinye iskhathi kungabe kudinga ukuthi sikugcobe ukuze kusilaphe izifo ezithile, "even" lezifuyo ziyanatha inhlaba ukuze zivkeleke emkhuhlaneni.

Ikhona imithi eminengi eyesintu esiyithola evela esihlahleni kungaba ngamaxolo kungaba yimpande okunguyimithi okwelapha izifo ezinengi ezitshiyatshiyeneyo emzimbeni womuntu ngamunye ngamunye okulusizo olukhulu ezimpilweni zethu .

Ikhona imithi yesintu engasetshenziswa ngabantu besifazane. Ikhona njalo eminye futhi engasetshenziswa ngabantu bonke kanye labobaba labantwana engayenza ukuthi iqede i"flu" kumbe leminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni womuntu ngamunye ngamunye.

Zikhona izihlahla ezinkulu ezingumuthi wesithu. Umuthi olusizo ezimpilweni zethu. Kwesinye isikhathi izihlahla lezi ziyafaka amaluba ayiwo alusizo kithi, kwesinye isikhathi siyaphinda sisebenzise amahlamvu azo.

Zikhona izihlahla ezilusizo empilweni zethu esizithola egangeni. Isihlahla lesi siyabe sisincedisa loba sisivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo, siyakwazi ukuthi sipholise umkhuhlane kumbe izinhlungu esiyabe silazo emzimbeni yethu.

Imithi yesintu ivela ezihlahleni. Izihlahla eziyimvelo yethu. Eminengi yakhona, siyasebenzisa amahlamvu ankhona. Amahlamvu aluhlaza. Ayasiza kakhulu, nxa kungabe silimele. Kumbe ukunatha nxa ugula.

Ikhona imithi yesintu eminengi etshiyetshiyeneyo esiyithola ezihlahleni. Kwesinye isikhathi singasebenzisa amahlamvu ezihlahla ukuze sithole umuthi wokwelapha izifo esilazo emzimbeni.

Isihlahla sebileile silusizo olukhulu ephilweni zethu. Ibilebile kukhona elikusebenzayo emzimbeni wethu. Abanye njalo bayalidla njengokuthi banandisa isitshebo. Ngakho kuqakathekile ukuthi sibelalo ezindaweni zethu.

Izihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza zilusizo ezimpilweni zethu ngemithi eqakathekileyo engasisiza kakhulu ingakho kumele sihlale sinakekela izihlahla. Kungakhathalekile ukuthi yizihlahla ezisegangeni kumbe yizihlahla ezendlini, zingumuthi ezimpilweni zethu.

Ikhona imithi yesintu, eminengi evela kuzihlahla lezihlahlanyana ezincane. Ezinye zingafaka amaluba. Kwesinye isikhathi izihlahla ezinengi, zingasetshenziswa amahlamvu. Kumbe kusetshenziswe isihlahla lesi, ukuvikela umuthi wo...,ukuvikela ukukhwehlela.

Zikhona izihlahla ezinganaba zizincane nje ezingabangu muthi ziphinde njalo futhi zibe yisitshebo. Okunjengabo bhobola kuyazala futhi lokudla amathanga kuphinde njalo kube ngumuthi wesintu okulapha imizimba.

Eminye imithi yesintu esiyithola kumvelo yethu eyezihlahla kwesinye isikhathi kungasebenza amaluba, kwesinye isikhathi kungasebenza amahlamvu. Kuqakathekile nje ukuthi siwalondoloze kahle sizigcine kahle izihlahla, sizinakekele ngoba zilusizo kakhulu empilweni zethu.

Zikhona izihlahla eziyimvelo ezilusizo futhi kithi. Zikhona izihlahla ezinkulu lezinye ezincane, ezinye okuthi siyadinga amahlamvu azo sigeze ngazo nxa singabe siqubukile emzimbeni. Zingumuthi wesintu onceda kakhulu.

Zikhona izihlahla ezinengi ezinye ziyizihlahla ezenza amaluba emakhaya ezilusizo ezimpilweni zethu ngoba zingumuthi wesintu wokwelapha izinhlungu ezitshiyetshiyeneyo emzimbeni.

Ikhona imithi yesintu eselaphayo. Kwesinye isikhathi kungasebenza amaluba. Eminye ingabe ilamaluba abomvu. Eminye ibe lamahlamvu aluhlaza .Konke kwesinye isikhathi singasebenzisa amaluba , kwesinye isikhathi amahlamvu ukuze silapheke izifo ezisiphetheyo.

Imithi yesintu siyithola egangeni, eminye njalo iyabe isemakhaya kungamaluba, leyi mithi ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu, kwesinye sikhathi singadla amahlamvu ,kwesinye sikhathi kungabe kuyabe kuyizithelo ezikhona.

Imithi yesintu siyayithola ezihlahleni. Izihlahla ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi kungasebenza amaxolo esihlahla kwesinye isikhathi kusebenza amahlamvu. Kodwa izihlahla zilusizo kakhulu ezimpilweni zethu.

Ikhona imithi yesintu eyizihlahla. Isihlahla somhlafutho singumthi olaphayo kakhulu amahlamvu aso labantwana baso esilapha abantwana abancane abahlutshwa yinkanda

Akhona amaluba alombala oyi yellow lamahlamvu aluhlaza kwesinye isikhathi kuyabe kulusizo kithi amahlamvu lamaluba akho konke sokumele sizinakekele lezi izihlahla ukuze sithole ukusila.

Ikhona imithi yesintu elusizo olumangalaisayo ngitsho evela ezihlahleni . Izihlahla eziyimvelo. Imithi leyi eminye sisebenzisa amahlamvu, eminye kusebenza impande zakhona.

Zikhona izihlahalakazana ezingamaluba ezingumuthi wesintu ezinye ziyatholakala emakhaya, ezinye njalo ziyabe zisegangeni. Ezisiyelaphayo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ikhona imithi esingcwele eyenzwa ngezihlahla eyabe isilungisiwe siyithole kubodokotela bemithi yesintu iyabe isilungiswe yaba yimpuphu eminye yayenzwa njalo yabangamanzi ukuthi singakwanisa ukuyinatha njalo sithole ukusila

Imithi yesintu iminengi njalo ihlukene ikhona eyinye engasinceda ukwelapha ufuba eyinye engasinceda ukwelapha ukugijinyiswa yisisu kuyizihlahlanyana nje ezinengi ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu eminengi ehlukeneyo ivela ezihlahlani ezemvelo yethu. Izihlahla kulapho esithola khona imithi yesintu ngakho kubalulekile ukuba sizigcine kahle ngoba ziyasinceda.

kumele sinakelele izihlahla sinakelele amaluba esilawo ezindlini ngoba kwesinye isikhathi lawa maluba ayabe olusizo ezimpilweni zethu ayasivikela emkhuhlaneni ethile ayaselapha masingezwa kahle kwesinye isikhathi ungasebenzisa amaluba kwesinye isikhathi usebenzise impandle yalawa maluba.

Imithi yesintu siyithola kuzihlahla lezihlahlakazana zeganga eziyimvelo .Ngakho kuqakathekile ukuba sigcine imvelo ukuze sihlale sivikelekile emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo.

Kukhona imithi yesintu eminengi etshiyetshiyeneyo evela ezihlahleni eziyimvelo. Okunye singathatha amahlamvu siyilungise leyo mithi kumbe sichole lawo mahlamvu abe yimpuphu besekuphuma umuthi esizawunatha uthobe izinhlungu ezikhona emzimbeni yethu.

Ukudla izithelo kuqakathekile, izithelo lazo ziyasivikela emikhuhlaneni ekhona. Njalo kubalulekile ukubana sinakelele izithelo zethu esilazo lamaluba ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kungumuthi othile ongaselapha emizimbeni yethu.

Imithi yesintu kungakhathelekile ukuthi kungaba yizihlahla ezinkulu kungaba yizihlahla ezincane okunye yizihlahla ezingamaluba kumele sikunakekele konke ngoba yikho okusisizayo.

Zinengi izihlahla zemvelo ezingumuthi wesintu. Ezinye zitholakala egangeni . Ezinye njalo zinkulu . Ezinye zakhona kuyasebenza amahlamvu .Ezinye zakhona kwelapha impande.

Imnengi imithi yesintu eyeizihlahla ezilapha umkhuhlane otshiyeneyo khona ongelapha ukuthi nxa ugijimiswa yisisu udla amahlamvu kumbe unathe amaxolo aso.

Zikhona izihlahla ezingumuthi wesintu, ezinye kungaba yizihlahla ezinkulu ziphinde noma zibe yizihlahlakazana ezincane zonke lezi yizihlahla eziyimvelo ziyasinika umuthi ziphinde zisinike njalo lomthunzi. Ezinye zangkhona siyadla amahlamvu azo ukuze zisithobe inhlungu emzimbeni.

Kukhona njalo ezinye izihlahla zesintu eziyizihlahla ezingumuthi kakhulu. Okunye kungaba lidelele. Idelele liyisitshebo lphinde futhi liqinise amadolo, lakho okunye okungancedisa abantu ukuthi bavikeleke kumikhuhlane ethile.

Ikhona imithi yesintu elusizo kakhulu ezimpilweni zabantu Kanye lasezimpilweni zezinyamazana zikhona ezinye izihlahla esilamahlamvu asiza izinyamazana kumkhuhlane ethile ziphinde njalo zilaphe labantu ngokufananayo.